Duu puuni ka salo nyɛ ban ʒɛya sheba nyɛla ban ʒia n gbibi yeduhurisi ka sheba mee nyɛ ban gbibi kamara nima ka sheba ʒia gbibi takara gbampiɛla n ti pahi alikalimi nima.

Gbampiɛla n ti pahi gbansabla nyɛla ban dihi nachinsi venyelinga ka di nyɛla bɛ laɣimi ʒɛya ka sheba mee ʒia ka bɛ nachinsi maa nyɛ di ka kpee.

salɔ nyɛla ban niŋ suhu piɛli ka kuli ʒɛya kaniribiata tam akpaaku zuɣu. ka yinɔ nyɛ liigaʒɛɛ. ka sɔ jinjam sabinli kazaŋ mipiɛli n vuli n ɔnuu ka tiri ɔnuu.

salo bin ka kanli n bɔŋɔ bi nyɛla paɣaba ni doba ka shab gbubi tuuta tuuta maa zuɣu niraba ayi n pa dizuɣu ka bi zaa nyɛla ban kpa ninkpariti ka lahi yɛ liiga sabila

Kuli karilini ka nachimbihi ata puuni niriba ayi n nyɛ ban ʒi gbambihi ka niɛma nyɛ fin be dipuuni ka ŋun pahi maa nyɛ ŋun gbibi bini o nuuni ka chen ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli.

Bɔhimbu duu ka Karim bihi mini n-ti tabili bɛ Karim ma nyɛ ban kuli niŋ ninmɔhi ka di nyɛla bɛ ʒila duu din dihi nachinsi ka talivisa sabinli kuli nyɛ din tabi di puuni ka karim ma ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga ʒee ka zaŋ liiga bɔɣ' waɣila n-ye pahi di zuɣu.

Duu puuni ka zama banka kanli zɛya paɣaba ni bihi n ti tabili na chimda bi nyɛla gbaŋ sabila ka so so nyɛ ŋuni gbubi bini n zɛ bi zaaha sunsuuni.

Gbampiɛla ban kalli yiɣisi bibaanu nyɛla ban be alaafee duu puuni ka di nyɛla bɛ niŋla ninmohi bori alaafee n yiri niriba bɛ zaa nyɛla ban ye liiga piɛla ka zaŋ nangban pobrisi din nyɛ zaɣa piɛla n pobi bɛ noli.